Miaramila miisa telo, miatrika tsara, mitazona ny sainam-pirenena Malagasy. Manatrika ny lehibeny izay miarahaba azy ireo ho mariky ny fifanajana.

Fitaovana efa tranainy toy : ny vilany, lovia volafotsy, tavy volafotsy, zavamaneno, fera miloko volamena, sotro varahina, finday, fitoerana labozia, andramena.